Umduli wokubhalela wasendlini yokufundela yabantwana abancane. Emdulini kuloluhlu lwezinombolo zisukela kumakhulu ayisitshiyagalombili lanye kuze kuyefika kumakhulu ayisitshiyagalolunye.

Abafundi abangamankazana labangabafana bahlezi endlini yokufundela, bahlezi bayenza isigombolozi bekhangele umbalisi omi phambi kwabo obafundisayo, umbalisi ugqoke isikipa esimhlophe lebhulugwa elimnyama.

Ujaha ugade ibhayisikili, ulitshova emgwaqweni olungiselwe ukuthi kuhamba izimota. Eduze laye kulomama ohamba ngenyawo ohamba endaweni okulungiselwe khona ukuhamba ngezinyawo.

Ithebuli etholakala endaweni okufundelwa khona izifundo zesayensi. Phezu kwethebuli kulamambodlela alemithi phakathi elemibala etshiyetshiyeneyo.